Lee ab jeet la mu nekon presiden sekon presidene gambiabe docta alhagi yahya ajj jammeh waw soldaar reg se ndeyjorram amna bu neka se ganawam muge sol yere chosan teye bantam def kala bu weex ak mbaxana bu xonxo.

Li dè ab machine la waw, machine bi mungi am ay gèlè, amna marto, marto yangi tégé turna wiiss ci suuf waw. Dafa mèlni machine bi moto la daal, bagas ci moto.

Fii de ab restooran la taabul yaa ngi tegge, waaw, yaa ngi gis ay garab bu taxaw si diggë bi, mu ngi am ay laapu,